Ameha aɖewo le dzidzɔkpɔkpɔ me ehe asi dom ɖe ŋutsu aɖe gbɔ si do awu ʋi enu blu, ʋi kple dzia to kɔtome na awua. Ame aɖewo de awu ʋi ɖe ta eye eɖewo asi dom ɖe egbɔ, eɖewo le woƒe kaƒomɔwo ɖe asi foto tso mee.

Ŋutsu aɖe kple nyɔnu aɖewo nɔ anyi ɖe zikpui aɖe dzi, ame bubuwo ha nɔ anyi ɖi eye nyɔnua ɖe kple ŋutsuvi aɖewo wo dzedzem le nukpɔmɔdzi wohã wole wo nɔnɔewo mo kpɔm.

Ame aɖewo le ablɔdzi hele hunyanunya wɔm kple kpovitɔwo. Kpovitɔwo ɖo kuku eye wole glas ɖe ɖe asi hele amewo tutum le megbe yim.

Yevu evea ɖewo le xɔ ɖe me, kɔmputa mɔ wɔa ɖo li, egbewu tsikewo li, amadede blu le wo ŋutsi, ke yevua ɖeka ko egbewu tsike nane kɔm ɖe le eme.